Abana b'isumbuye bafise icumba c'ubushakashatsi, aho bavanga ibintu bitandukanye kugira bakore ikindi kintu gishasha, baba bambaye imyambaro y'era.

Mw’ishure ry’abana bato bari mu myaka cumi n’ibiri bicara ku ntebe ndende aho basangira intebe abanyeshure bane bakiga bagatahura kandi banezerewe.

Kwishure ritoyi ryo mu Bitezi barafise ibitabu vyibiharuro aho bakoreramwo imyimyerezo yibiharuro hamwe nubufindo vyumwaka wakane.

Kw' ishure birakenerwa kandi birasabwa y'uko dutwara amasakosi yagutse yo gutwaramo amakaye n'amakaramu vyo kwiga ivyirwa bitandukanye.